Aikin noman kwakwa mai ɗorewa shi ne yin amfani da hanyoyin noma, a kiyaye muhalli. Inganta amfanin gona da kuma samar da riba mai ɗorewa ga manoma. Ana yin shi ta hanyoyi kaman haka, kula da ƙasa, amfani da takin gargajiya, haɗa gona, kula da ruwa da cigaba da horar da manoma. Wannan yana amfani matuƙa wurin ganin cewa noman ƙwallon kwakwa ya ɗore, a taƙaice dai noman ƙwallon kwakwa mai ɗorewa yana nufin yin amfani da hankali tare da kula da bishiyoyi, ƙasa, ruwa, domin amfanin ya samu ɗorewa har zuwa wani zamani. Wannan yana da muhimmanci ta hanyoyi da dama wajan kiyaye muhalli, canjin yanayi da kuma tabbatar da manoma za su cigaba da samun riba a game da tsarukan da suka shirya na gabatar da noman. To wannan shi ne taƙaitaccen bayani da zan iyayi.

Idan za a yi bayani a kan yadda Ake sarrafa man kwakwa, wannan yana da muhimmanci matuƙa, yanda ake bi hanyoyi kamar haka. Na farko za a je a ciro kwakwan daga inda aka shuka ta, ko kuma ince muhallin da take, za a zo a tattausa kwakwan a markaɗa ta. Wanda daidai wannan lokacin za ta fito da gashinta da kuma man, daga nan za a kai ta ga masarrafi da zai tace, ko kuma zai matse wannan kwakwan da aka markaɗa, aka niƙa ya hidda ruwan man, ya matse ta dusan daban man daban. Sai kuma sake gyaran man ta hanyan tafasa shi, tsaftace shi, a domin amfani. Bayan an saman da manjan, ana yin amfani da shi wurin yin abinci, sabulu, da sauransu. Wannan shi ne taƙaitacen bayani da zan iya yi a kan manja.

Idan zamu yi bayani a kan cigaba da samar da manja ko kuma in ce cigaba da gyaran manja, abu mai sauƙi ne bayan bin matakai na noman ita kwakwa da ake samar da manjan da ita, girbo ta ko kuma in ce ciro ta daga inda ko kuma ni ce bishiyun da take zuwa gida wurin sarrafa ta, bi ma'ana markaɗata, a matse ta, tsaftace man da kuma shi manjan kan shi. Idan dai har wa'innan manjan nan ana so a cigaba da samar da shi dole sai an kula da abubuwa da dama kamar haka, samar ta ingantatcen yanayi wurin yin noma, horar da manoman hanyoyin da ya dace su bi wurin ganin cewa sun samu wannan kwakwan yadda ya dace, ta yadda idan kuma muka zo ɓangaren shi manjan nan, tsaftace shi, tabbatar da cewa babu abubuwa da ba su kamata ba cikin wa’inda zasu iya kawo cututuka da sauran su ga al'umma. Wannan zai ba da dama sosai wurin cigaba dasamar da mai ga al'umma.

Idan muna magana a kan gwanda, gwanda wata, wasu ‘ya’yane da ake samu a ga wasu bishiyu da ake kira bishiyar gwanda, wanda ana samun su ne a wurare da suke da yawan zafi, sannan a ‘ya’yan gwanda suna da ɗanɗano mai zaƙi, gwanda tana iya kasancewa ja, ɗaurawa. Wannan a tana ƙunshe da sinadarai kamar haka vitamin A, da kuma vitamin C, wanda suna amfani matuƙa wurin kiyaye lafiyar jiki da kuma amfani da ake yi da su wurin yin maguguna. A yankin hausawa ana amfani da ganyan gwanda wurin yin abinci da kuma a haɗa magugunan gargajiya. Gwanda na da amfani sosai wurin samar da kayan marmari bayan magugunan da ake yi da ita, haɓɓaka tatalin arziki ga wa'inda suke nomanta, kasancewa wasu tanan ma suke samun abin da suke gudanar da rayuwansu. Wannan shi ne taƙaitaccen bayanin da zan iya a kan gwanda.

Da hausa muna kirana wannan ɓare rogo. Wannan aiki idan za a yi shi da farko dai za a fara zaɓo rogon da za a yi anfani da shi mai kyau a wanke shi don tsafatace shi daga ƙasa da kuma abubuwan dai da aka ɗauko shi da su. Bayan haka sai a ɗauko wuƙa bayan an wanke shi, sai a ɗauko wuƙa a tabattar da an cire duka wannan baƙin bayan, an fere shi, daga nan bayan an ƙare wannan kuma sai a sake wanke shi a tsaftaceshi. Wannan shi ne ake kira da fere rogo ko kuma ince ɓare rogo. Wanda daga nan za ai amfani ne da shi a dafa, ko kuma a busar da shi domin yin wani abu daban. Wannan ya rage ga wanda yake yinin wannan aikin. Sai dai kuma akwai abin da ya kamata a kula da shi wurin yin wannan aiki na shi feƙe rogon, akula da amfani da wuƙa a hankali domin wuƙa tana da haɗari matuƙa saboda idan mutun yayi wasa za ta iya yankan shi kuma ka ga daga nan aiki ya tsaya wannan shi ne bayanin da zan iya yi a kan shi fere rogo.

Wato idan ana magana akan shuka ya danganci shuka ganyayyaki, itace, abubuwan da za su samar da abinci da kuma sauran su. Wanda yana da muhimmanci matuƙa idan muka zo ɓangaren itace wurin samar da iska, wanda mutane suke amfani da shi su yi rayuwa da kuma rage ma iska wanda yake iya zuwa mai ƙarfi domin gudun yin banna ga gidajen mutane, da kuma taka rawa wurin magance yaɗuwar Hamada, da kuma zaizayan ƙasa. Yin shukoki wa'inda suke samar da abinci bi ma'ana shuka ire ire da suke samar da abinci yana da muhimmanci matuƙa domin samar da abinci ga al'umma, haɓɓaka tattalin arziki da sauran su. Wannan yana da muhimmanci sosai idan za a ilmantar da manoma da kuma samar da abubuwa wa'inda ake buƙata domin inganta shuka da kuma inganta kasuwanci. To wannan shi ne taƙaitaccen bayani da zan iyayi akan shuka da kanta.

Furanni shuka wannan abu ne wanda yake nuna cewa a shuka da takai ga balaga wanda ke ba ta daman yin 'ya'ya. To duk lokacin da shuka ta kai ga yin furanni yana nuna cewa to shukan nan za tai ‘ya'ya. Wannan kuma tsari yana kasancewa ne daga abubuwa kamar haka. Tsirran shuka, bi ma'ana shuka irin na ta da kuma fitowar ta, sai girma, sai kuma furannin lokacin da ta yi furanni, sai kuma 'ya'ya, misali kamar mangwaro zai yi furanni ga damuna, zai kuma yi ‘ya'ya lokacin rani. To wannan yana da muhimmanci matuƙa lura da wannan da kuma wajan samar da abubuwa da ake buƙata. Ana amfani da 'ya'yan da aka fitar daga wa'innan shukoki ko kuma in ce furanni bayan sun kai matakin yin ‘ya'ya don amfani da su wurin yin magani, kayan marmari da kuma sauran su. To wannan shi ne taƙaitaccen bayani akan fulanta.

Idan mu kai la’akari a cikin abun da yake wannan hoton, za mu ga ayaba ce bayan an ciro ta daga gona, aka zo kasuwa ko kuma in ce wurin saida ta. To saida ayaba ya danganta ga wani irin farashi za ta iya farawa a kai. Ya shafi buƙatan da al'umma suke yi da ita dai dai wannan lokacin, farashin ta zai iya hawa ko kuma zai iya zama dai dai da buƙatar al’umma. Ana amfani da ita wajan sarrafa ta yin abinci, magunguna, haɗa lemuka na marmari da sauran su. Sannan bayan an shuka ta tayi 'ya'ya an dawo da ita, ko kuma an kawo ta kasuwa tana da muhimmanci matuƙa kasancewan wasu al'umma sun dogara ne da wannan ayaba da suke saida wa, ita ce kasuwancin su, ita ce suke abinci suke ci cikin ta har su taimaki wani ma. To inganta irin wannan sana'a yana da muhimmanci sosai da kuma ƙarfafa ma su masu yin wannan sana'oi kasancewar tana ɗaya daga cikin abubuwan da suke gina jiki, suke ba jiki lafiya, ake amfani da su wurin magani. Kuma ta ɗauke ma wasu zaman banza da rashin aikin yi.